Amma'note yineemmoti babbaxxitino amma'no no lawishshaho, orittodokise, pirotesitaante, kaatoolike, musiliime hakkoye baala amma'note xaaphoomunni kayiinni manchu beetti magano'yaati yee shiqeha hakkoye amma'no.

Hodhishaho yineemoho mittu quchumii wole quchuma ganigalataho ikko heesho soorirate ha'neemoha hodhishaho yine woshineemo manichi beeti mitee ganibba yee duuname harawo

Poletikaho yineemohu mite gobba masagano gara Iko babaxewore abite umisen burqite coyidhano coye mancho mite goba gashinayi gara gashoote poletikaho yinayi

Boohaarranni mereershaati yinayihu mittu basera marre daa"antanni ikko babbaxxiwore oso'linanni ikko babbaxxiwore lekkateyi ha'nayi babbaxxiwo gede ikkinanni boohaarrayiwaati.

Maxaaffate yineemmohu borrotenni mancho rosiisate ikko manchu tii"a fooliishshiishate babbaxxeewo garinni borrote ragaa qolle sayiinsanni sokka

Faashinete yineemmohu lawishshaho mitte uddanote garinni leellinshayi gara ikko koattete leellinshayiha umuyi leellinshayiha haarooricho dayinnoha hakkoye wirri assine leellinshayi coye.

Siqonna badooshsheho yinayihu mitte gobba afira hasiissaaseri giddo mittoho. Lawishshaho mitte gobba budese ikko babbaxxiwo coyi kulate galtiwo gara kulate baattote ofolla kulate siqonna.

Maashinubbate yineemohu lawishshaho culuniqa mudhineemota ikko mine buna idu'lineemota waa qiisinayiha hakkoue baalanikkanni maashinubbate yinayi manichi beetira heeshosi shota assaaha baalanikka maashinubbate yineemo

Dagate yinayihu mittu quchumira ikko mitte gobbara heerawoha manna gamba yee heerawoha dagate yine woshshineemmo. Maatete yineemmori kayinni mittu mini giddo ikko babbaxxiwowa fiixooma xaadiwoha babbaxxiwore xaadiwohati.

Faashinne yaa babbaxitewo faashine no uduunnu faashine no, koattete faashine no. umu dananchi faashine no babbaxxitewo faashine no yaate, faashine degimo diroho dagaa hattee diroho dagguta baala faashinete yineemmo.

Hara mitte gobbayi mittu quchumi wole quchuma harate daa"ata kayiinni mittu quchumi wole quchuma babbaxeyoricho la"ate harate darama kayiinni heeshsho woyyeessirate mittu quchumi wole quchuma daramate

Daganna maatete yineemmohu mittu manni mitte gobbara heeraaha mitte daga dagate yineemmo. Mittu quchumira maatete giddo kayinni fiiximma xaadeyoha mittu minira heeraaha baalanka gamba...

Kalaqonna qoxeesaho yinayihu kalaqo babbaxxitewo dani kalaqo no lawishshaho ilaala la'numoro xawo la'numoro babaxewo dubbo la'numoro hakku kalaqote yineemo qoxeesu kayi hee'nayi qoxessaati

Harate yinaayiirichi mitte gobbayi wole gobba harate. Daa"ata yinaayiirichi kaayiinni mitoricho muuzeeme ikko babbaxxewooricho daa"atate ha'nayiiho. daramate yinaayiirichi kaayiinni heeshsho woyyeessirate wole gobbayi wole gobba..

Sagalete yineemmo. babaxitino sagale no. yaano sagallate giddo mittu wasu badala wahe iiiiii shaanu kuri baalankanni gamba assine sagalete yineemmo.

Sumudaho yineemmorichi mitte gobbara isericho xawissannoricho umisere amadeeha balchoomase budese addi addi coye amadeeha hakkoye sumudaho yine woshineemmo

Ama'no yinayihu manchi beetti kaaliqasi woshshanirano doogoti lawishshaho gatisanoe yee manchi beetti kincho maga'nanoha ikkiro hatti isi umisi ama'noti

odoo yineemmowoyite babbaxxitino dani odoo no milli yitaho misilenni ikkito borrotenni mitte gobbayire ikko babbaxxinore gangalatuyire babbaxxinore coyi'ne mitte dagara sayinsayi doogooti.

Odoo yinanni woyite babbaxxeyo coyinni lawishshaho milli yitaa misillenni ikko borrote garinni gaazeexunni mitte gobbayire kalqeere babbaxxeyoricho abbine coyi'nayiricho odoote yinanni.

Sagale sagale saga'la mittu mittu manvhira hasiisannorichi coyi giddo umiho lawishshaho mittu manchi sagalesaga'likkii ikko waasa itikkii heere dafanno wolqa ikkaasi jawaante daggaasi sagale itiro

Sagalete yineemmorichi manchi beetti hee'nayi heeshshora waanana umonna birixicharichoti , manchi beetti heeshshora sagale hasiisano kunino babbaxitino sagale no

Muuziqu muziqaho yineemorichi manichi baxillesi ikko dadilles baxxewo garii geewotenni geewaha muziqaho yine woshineemo yaate

Hayyonna budeho yineemmohu, hayyo lawishshaho mitu manchi mittoricho loose haaroricho loosano woyte hayyote yinnanni lawishshaho misile loose mitu manchi hayyosi leelishino yinnanni ,budeho yinnannihu galtinosi heeshshosi

Amma'no manchi beetti kaliiqisiwa hige iso harunsaaha iso macciishshaaha manchi beetti kaliiqa'yaati gatisaa"e yee hakkoye baala amma'note yinayi mayeera kincho dikkayo

Dagate yineemmohu mitte gobbara heerawo manna dagate yinummoro hakkii sunfe maatete yineemmorichi kayinni fiixa fira ikko mittee heerawoha ikko hakkoye baalankanni maatete yine woshinanni

Murote yineemmohu baattote giddoyi fulaaha haanjaricho baalankanni murote yineemmo lawishaho laalcho laale iillewokkiha adhnayikkiha hakkoye baalanka gamba assine murote yinanni

Daganna maatete yineemmohu, daga mitte gobbara heeraa manna dagate yine woshshinumoro. maatete yineemmohu kayiinni mitto mine ikko babbaxxewooha fiixa fira maatete yine woshshinanni.

Egenishiishaho yinayihu mitte daga afewokkire haaroore kulle hakkoye indusitrete mirte ikko meesi assinoy richo ikko haaruu garinni ehenisiinisay egenishiishaati

Safote latishshaati yineemmohu mitte gobbara doogono ikko ii rosu mineno ikko gangalantayiiwa ikko hakkoye loonsaayiiha safote latishshaati yine woshshinanni

Agattote yineemmohu lawishshaho waayiino agattote hakkii qaxxale dimbisaa agatto manchi beetto tiiasi kisse milli milli assitaata kubbisiisaata hattee agattote yineemmo.

Daddaloho yineemmohu lawishshaho mittu manchi mittooricho hidhe ka"e rooreeyo saantenni qole hiraaha ikkiro hakkonne daddaloho yine babbaxxiteyo daddalino dikkote daddallayihu meessi mine daddallayhu coyi konne baala daddaloho yineemmo

Owaantete yineemmorichi lawishshaho ani mitto gangalantayi base hare danchu garinni owaante afireemma woyiite hatti owaantete yaamantayo babbaxxeyo dani owaante no hakkuri baala owaantete yinayi

Amma'no mittu manchi kinchono ikko waa haqqeno ikko kaaliiqa'yaati yee amma'ne hareyoha hakkoye amma'note yinanni

Hara mitte gobbayi wole gobba harate daa"ata kayi mitte gobbayi wole gobba gangalatate ha'nayiho darama heeshsho woyyeessirate mittu quchumii wole quchuma harate

Mini uduunne yinayiihu lawishshaho babbabxxeyo coye no ofollinayiiti xarapheezzu intayiihu sagale uduunnichu angayiihu waa angayiirichi hakkoye baala manchi beetti mine horonsiraaha mini

Biifisate yinemmohu lawishshaho mittoricho baeericho raga raga qolle biifinseemmo wooyiitenna hakkurichi biinfillu daannosi woyiite hakkoye biifisate yineemmo. lawishshaho meessaneete

Sumudaho yineemmohu babbaxxeyoricho lawishshaho mitte gobbara ikko mittu manchira horoonsiraari isoneente xawisiraa coye hakkoye sumudaho yine woshshineemmo meessaneeti xawishsha

Roso roso rasa hasiisano coyeti rosu babbaxewo dani rosi no heesho rosiisaahu no marre rosu mine ronisayihu no hakkoye baalanikkanni rosoho yineemo

Muro babbaxitino baattote aanini laale fulanoricho haanjaricho baallankare gamba assine murote lawishshaho shaana ikko wahete muro ikko weese ikko hakkoe baallankare gamba assine murote

Elekitironikisete yinnayiti babbaxewo siwillate coye ikkanna lawishshaho tephe ikkitto mine horonsi'neemmoricho buna udu'linanniricho ikko

mini uduunnichooti yineemmohu lawishshaho ofollineemmo barcima ikko sagale wodhi'neemmo saayne

Hodhishshaho yinnanirichi mite gobbara wole gobbara heerate ikko gangalattate babbaxino coyira mitu quchuminni wole quchuma ha'nanniricho hodhishshaho yinnanni.

Biifisate yineemmohu mittoricho baewore raga raga wolle biifinse dancha gede assineemmoti biifisate yineemmo lawishshaho, mittu mini ba"ewoha raga qolle biifinseemmo

Afanitino gashaanonna annuwaho yineemohu mitt gobara gashitenna ha yite jajjabu alibaanni manna masagaare mitte quchuma Ikko gobba masagaare ha yinooto maciishinayiha jajjaba manna

hijaarra mitte gobbara biinfille uyiitaate lawishshaho mittu manchi hijaara hijaadhanno wote haarooricho ikko mitte gobbara kalqennire wole gobbara laeericho hijaara hijaadha dandaanno yaate hijaaraho yineemmohu bilicci yee biifano.

Sumudaho yinayiihu mittu manchi ikko mitte gobbara baxxeyo umisericho xawidhaarichooti lawishshaho mittu manchi umisiricho afire ikkeyore sumudaa woyte hakkoye sumudaho yineemmo

Seesaho yinneemmorichi babbaxeyo coyi no lawishshaho birre yannara ,inarete seeyinsanni, qu'narete seeyinsanni ii'i babbaxeyo diru abbinorichini xaano xa tene yannarano babbaxeyo faabbiriku abbinorinni seensanni.

mineho yineemmohu gallanni mine baalanka mineho yinanni gallanni mineeti yinanniha kayinni manchi beetti heeshshosi assire heerate mancho galte adhe heeraaha hakkoye heeshshosi heeraaha gal..

muronna laalote yineemmohu lawishshaho muro rainse intanni coye ikkanna laalo laalo kayiinni rainsikkinnino bura intannirichooti hakkoye baala muronna laalote.

Bunu mineeti yineemmohu, buna angeemmo base ikkitanna sagalete mine yineemmohu saglale horonsi'neemmo mine woyi sagale inteemmo mineetinna, bunu mini bunu miniho, sagalete mini sagaleeho.